Niraba n boŋo bi chɛnila soli zuɣu bi nyɛla bi niraba anahi ka so yɛ daliya nuɣso ka so yɛ daliya dozim bi ʒirila ʒiya ka kpabi bihi

Namda nim n bɔŋɔ ka bi shɛbi shɛbili namda nim maa nyɛla koma dabam dabam zaɣ ʒiɛhi biɛni zaɣ piɛla biɛni ka zaɣ nuɣso biɛni namda nim maa nyaanga anbirɛla ʒɛmi ka byɛ zaɣ dozim

Palli zuɣu n boŋo ka paɣa so ʒiya ka bia do o naba zuɣu o nudirigu nuu zuɣu ka shikuru bihi ayi ʒɛya bi niɛma maa kom nyɛla zaɣ dozim ka dabba ayi gba ʒɛya ka dabba maa so gbubi tankali miya ka moto doya ka chɛchɛ ka doya moto maa tanki nyɛla zaɣ nuɣso

Duu ni n boŋo ka paɣa biɛni ka yɛ faliya nuɣso ka so jinjɛm ʒiɛ o luɣuli ni ka hita kaap tamya ka tangali mii paya o nyaanga ka fulaawaasi tamya o zuɣusaa ka diriti yiliyiliya

Niraba n boŋo niraba maa galisiya bi ʒɛla tandoɣu ni ka so yɛ daliya nuɣso ka so jinjɛm ʒiɛ ka so mii pili zipili piɛlli ka yɛ daliya sabinli ka so gba tam duli ka yɛ daliya piɛlli ka so jinjɛm ŋmaa ka di gba nyɛ zaɣ piɛlli ka o mali pu titali

Paɣa n bɔŋɔ o kpala ninkpari sabinli ka bihi gbubi o sheeni bihi maa shab yɛla daliya ʒiɛhi bi ʒɛla dikpuni gbuni ka bin sabinli sabi pa dikpuni maa zuɣu ni bia so ʒɛ o ko ka bi piri namda